Anisany mampidi-bola ho an'ny olona anankiray ny fananana trano fitahirizana, ahafahana maneho ireo zavatra fahiny sy mampiseho ireo vakoka maro be ary izany toerana izany dia tena betsaka eto Madagasikara.

Ny fisian'ny sarin'ny orinasa anankiray izay maneho ny vokatra amin'ny trano dia manintona ny mason'ny mpandalo. Koa izany no antony anaovan'ny orinasa sary amin'ny tranon'olona anankiray izay manao fifanarahana manokana.

Ankamaroan'ny Malagasy dia mivelona amin'ny asatanana tahaka ny ireto, izay namboarana tamina rofia ary afaka hanamboarana poketra sy kavina sy karazany maro samihafa mba hentina hinsitomana mpanjifa.

Ny kifafa miaraka amin'ny vorom-damba dia natokana ho an'ny fanadiovana tany, na simenitra izay mila rano mba hampadio azy kokoa. Hanalana ny vovoka izay miraikitra amin'ny trano.

Ny boky dia fitaovana anankiray entin'ny mpanoratra mampita hafatra na lesona na ny tantara ihany koa. Be dia be ny vokatsoa azo avy amin'ny boky ary ny mpamaky boky dia manam-pahalalana manokana mihoatra noho ireo tsy mamaky.

Ny firavaka dia tena ilainy vehivavy ary heverina fa tena manome lanja ny tenany ny fanaovana ny firavaka eny amin'ny vatany sy ny ankodiny, ny fisian'ny firavaka dia anisan'ny mamaritra ny toetrany olona anankiray.

Ny fiara tsy matao-dalana dia tena ilaina amin'ny faritra maro eto Madagasikara satria anisan'ny tena betsaka eto Madagasikara ny lalana ratsy ka izany no antony ilana ny fiara tsy matao-dalana.

Analakely dia toerana anankiray eto ampovoan-tany. Anisan'ny toerana mampalaza an'Analakely dia ireo varotra isan-karazany ka anisan'izany ny varotra fiara izay ataon'ireo mpandraharaha madinika sy mpandraharaha efa mpanefoefo ho fitatiavam-bola ho anzareo.

Ny boky dia fitaovana anankiray entin'ny mpanoratra isotonana ny fisainan'ny mpamaky anankiray tahaka an'ity boky anankiray ity izay natokana hoan'ny lehilahy ihany dia entina isotonana ny sain'ny lehilahy mba itarihany amin'ny zavatra anankiray.